Batu bazali ko kima mobulu na mboka po masasi ezali kobeta.

Mwana ya muasi alati maneti, azali koseka, basali ye suki elingama lingama.

Niama nyau nakati ya bilanga.

Ba mama batelemi na kati ya wenze bazali koteka tomati pe bazali kosolola.

Awa namoni balakisi biso eza esika mokoboye namoni balakisi biso mafuta ya kopakola na nzoto

Bilanga nakati ya lopangu naba cantine mibale.